Ekitundu kino, guno mwala oguyisa amazzi, wabula nga gujjudde kasasiro mungi era waliwo ne kasasiro akung'aanyiziddwa wano ebbali. Ekitundu kino kirimu n'amayumba agalabika okuba nti ga bantu. Ennyumba esinga okulabibwa yaserekebwa bbaati lya kiragala. Emmanju waayo waliyo obuyumba obutono tebuliiko mabaati nga oba oli awo bwe bukaabuyonjo. Mu mabbali wali maaso tulengerawo n'omusajja ayimiridde mu kitundu kino.

Ekitundu kino kirina omuddo gwakyo, gulabika bulungi era nga n'obudde butangaavu nnyo; omusana gwakira ddala ne... n'ebire bitangaavu mu bbanga. Mu kitindu kino waliwo ekkubo eriyitamu nga lya ttaka era ng'emabega wali waliwo n'ensozi era nazo eziriko omuddo ogumeze obulungi, waliwo n'obuti obukulu obuyiseemukko okusinga ku muddo, kale ekitundu kino kifunira ddala bulungi omusana.

Tulaba ebimuli eby'enjawulo naye nga bya kakobe era nga mu kimu ku bimuli bino kuliko enjuki eri emu eraga nti eri mu kunuuna mubisi ku kimuli kino.

Ekimera kino kye tuyita omuceere. Era omuceere guno gutuuse ku kiseera nga gussizza. Era gunyirira bulungi nnyo gwasimbibwa kumukumu era gweriraanye bulungi, gwa kiragala ddala alabikira ddala obulungi, kubanga nagwo gwennyini gusimbibwa mu kitundu ekirimu amazzi oba eky'entobazi, akabonero akalaga nti wamma omuceere guno gufunira ddala amazzi agamala, kye guva gunyirira bwe guti.

Abaana bano abawerako bambadde engoye tezifaanagana. Abamu bafukamidde ku maviivi gaabwe, abalala basitamye so nga kuliko n'abayimiridde wabula emabega waabwe ate eriyo afukamidde okwesuula akabanga ku bano we bali. Ekitundu we bali kkubo, waliwo n'omuddo naye nga gukaze. Embeera eraga nti ekifo kino kiri mu kyeya.

Omuvubuka ono omuto atudde ku kakutiya akapakiddwamu ebintu alaga nti alina by'atunda eby'enjawulo era ng'emabega we ate waliwo n'abantu abalala nga waliwo n'obukutiya obupakiddwamu ebintu bungi obupangiddwa.